Endhuki embitilivu dhili ghalala, enhuki dhinho tidhendha bifo bilimu kelele, atela tudhendha bifo bibaamu ekighunha ekya maanhi. Ela bwedhiba mu bifo nga oti nheebyo dhisenguka dhavaagho, daila aghandhi.

Endhoki embitirivu dhili ghalala, endhoki dhinho dhamba mu kukola omubisi era abantu ba gwendha inho kuba gu dhudhula ate gukozesebwa emigaso nga okwidhandhaba endhwaire.

Endhoki eri kukamuli kalanji endheru, akamuli Kano kafanana bulunji era omuntu asobola okata muluyalye kakuliramu kaboneka bulunji oba n'okatimba munhumba

Amaadhi amabitirivu galikwiikirira okuva ghaigulu nga gaika ghansi. Amaadhi ganho galikuyuyika kusupidi eyaghaigulu era nhirangi yakyuka gaba meeru, amaadhi ekika kino nagasinga okwamba mukukala amasanalaze.

Enkembo enkulu eri kulingilila akaana kayo ekagemye kumpi nhe kutu nga era eyinza okuba eriyo kyeri kwetegereza. Enkembo nhe ebisolo ebindhi okulabirila obulungi abaana bayo era eyendha kwebisamu ku oti bantu.

Mumaiso ge kizimbe, ghaligho emotoka ibiri edhe melezeibwagho nga emotoka eyindhi ndhirugavu ate eyindhi ya kilagala, eya kilagala eriku einhuma ekigambo ekisoma nti 'tourist van' kinho kivunhulwa nti motoka etabulizibwamu abalambuzi.

Abakazi babiri bali kutambula nga oghundhi agemye ekisero mungalo ate oghundhi ye twise ekinhwa ekye'nkuu ku mutwe ya eka omwaana ku mugongo yagema nhi ku mukonho gwo'mwaana omuti.

Eby'okulya eby'endaghulo bipangibwa ghalala nga bili tundhibwa. Munho nh'omuli wotameloni, apo, amenvu, emiyembe nh'ebindhi kamaala. Ela batailegho nhi ambuleela okubikingiliza ku musana obutabyokya. Nga wotameloni edhindhi dhisalibwamu obutundhu obutontono.

Entwiga ibiri dhe mereire mu lugudho, olugudho lunho lwa itaka nga era kumbali kwo lugudho kuliku ensiko kwabaku nhe miti, entwiga dhitera kwa ganhibwa mu gemupaaka nho kwisi mu zuu.

Amaato agaghelaku gali kumabali kwenhandha, ela nga kumpinha maato ghaligho abantu abemeleilegho omusaadha nh'omukazi. Omukazi asituile mwanha omuto mungalo. Ghaligho nh'elyato elili ku maadhi nga atyaimemu agemye enkasi ali kubisa maadhi.

Amaato gemerezeibwa kumbali kwa maadhi, amaato ganho mundha gasigibwamu langi ya bbulu, kumpi gha maato ganho ghaligho embwa edhili tambulila gho, era embwa nhe ebisolo ebisobola okozessbwa okukuma era nho kubinga abeibi.

Eitaka elyo lusozi liliku emiti egighera mumiti ginho mulimu amayumba aga zimbibwamu nga era amayumba ganho mataaga ti gazimbibwa kulala, amayumba ga selekebwa mabati